N ma ninkurigu n ʒiya o laɣamla du duɣugu ŋmana ni o duɣi o mii ni yɛn diɣi maa di nyɛla waagashe ka o yɛn chim boɣati dibaayi n ʒɛya o tooni ka waagashe bɛ yinga puuni ka kolba ʒɛya ka kpam biɛni ka o mali buɣum o buɣum maa mii malibu ŋo kurifooti ka o zaŋ zali n zaŋ silba tam n zaŋ bin yaarigu niŋ

Kpɛ nyɛla puu puu ka bi yina bin yi puu ŋɔ bi mii zaa kpabirila bihi niraba ata kunila yiŋa ka ninvuɣu yino tuhuriba soli ka ninvuɣu yino ʒi kpalaŋa ka ninvuɣu yino ʒi boɣati mini di liŋa ka chɛ ka niraba ayi gbubi anbirɛla ŋun gbubi anbirɛla maa yɛla liiga dozim ka ŋun bi gbubi maa mii kpabi bia ni chinchin ʒiɛ

Paɣa n ʒi daguli shɛli biɛla tahapoŋ ni ka o ʒirili ka gbubi baskɛt bili o nuuni o mii daguli maa nyɛla polish nim mini birash nima ka o kohara paɣa maa nyɛla paɣa sabinli ka yɛ liiga pink ni zipili pinki ka ʒi o daguli o daguli maa mii ŋmanila o suhu piɛlla daguli maa pam

Bia n ʒiya ni o bibili kpee yino ʒila kuɣu zuɣu ka yino ʒi tiŋa ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa lorila ŋun ʒi tiŋ maa ka ŋun ʒi tiŋ maa tabi o jirili ʒiya ka ŋun ʒi zuɣusaa maa o yɛla liiga piɛlli ka so jinjɛm sabinli ka di to zaɣ kpula kpula zaɣ piɛla ka bi ʒiya lora o lorila o kpee maa ka naan chɛ bin ʒiya

Soli zuɣu n nyɛli lora maa yaɣaya ka chɛ loori shɛli din nyɛ sarati loori shɛli din nyɛ sarati maa loori bobli n nyɛli loori piɛlli biɛni ka niraba ayi ʒɛya ka naan yi chɛ atakulɛta zaɣ titali ka di gba ʒɛya ka pobi loori kaa sarati maa ka gamo bili n nyɛli

Foto ŋo ni daa n nyɛli ka paɣasara ayi ʒɛya yinga yɛla liiga sabinli ka yinga yɛ liiga buluu ka bi so chinchina bi koharila binyahari laa binyahari maa ni leemu biɛni Alaafee biɛni kamantoosi biɛni nyaaduwa biɛni alibarisa biɛni

Bia n ʒɛya ŋmɛri o timpana ka timpana maa ŋmɛbu shee ninkura biɛni ka chɛ o bi bihi taba o yɛla liiga piɛlli ka piri namda dozim ka ŋmɛri timpana maa ka bihi ʒɛya bia so ʒɛya gbubi bolli ka so ʒɛya yɛ liigq ʒiɛ ka paɣa yɛ chinchin mini liiga ka chɛ paɣa so ʒiya ka bihi ʒɛya

Kpɛ nyɛla daani din nyɛ daani maa ninvuɣu bobli n biɛni bi ni kohari neen shɛli yahaya naanzuu biɛni alibarisa biɛni zaham biɛni boodiyɛ biɛni paɣaba maa yahaya daa maa ni so nyaɣala o bia zaŋ pa o boɣu ka shab kpabi bihi ka shab pa sariti bɛ daa maa ni ka naan chɛ bi ni sa katawiya nim ka ʒi di maham